Ba deɛ mie a le a pumpi zu bon a tagera kyɛ ka a pɔge meŋ pɛgele a bon ŋmaa bon a ŋmaara a raaba kɔɔ ŋmaa yi a pumpi eŋ kyɛ kaa mie meŋ gaŋ kaa dɔba mine ti ti a bon a taa